Hayssankka tani xeellizay aaze gizayssa gidikko yillli ekkizayssi xarapheeza bolla hiixettidi din daro asazi hayssa sooza giddon puderha digera din hayssa xeellashe days

Hayssan aazi xeellashshe dazina gizayssa gidikko daro gaxxare asati shiiqidinne issi bessaney uttidi izeti dizayssa hayssa misilezan taas qoncisidi bessidi bessidees

Hassanka tani xeellizayssi aazeygizayssa gidikko gammo bay raagita asati shiiqidinne be sinthan ushshakkokkata wothidi ha xeellishe dizayssa be ashe days.

Hayssanka tani beyizayssi nam7u macanayti ha simmidi issay issara haasayettishe dizayssanne hara asatikka ha bessazantizayssa xeellashe deysko

Hayssan tani xeellizayssi aazey gizayssa gidikko gasha nayti caalatinne indeti woykko macasati shiiqidinne issi bessan e aykkoy caanidi yaggiza tuusgidi deei.

Hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssaa gidikko gashshe nayta ekkidinne kitifates asati ekkidi yine kitifate narpeza cadanas giishshe addezi dizayssa be'ays

Hayssanka tani beyizayssi aazaye gizayssa gidikko issi keeththa giddon asati duulata keeththaza giddon shiiqidinne heedzdzu asati taas hayssan beettishe dizayssa

hayssan aazay tani xeellizay giikko asati issi bessan yiidinne shaash shaayshe bashe bolla dizayssa hayssi misilis taas zaaridi qoncisidi bessideesko

Hayssanka tani beyashe dizayssi keehippe lo'iza keeththa giddon gammu asati shiiqidi geli uttidi bees gidiza maaddata mishe dizayssa tani xeellashe dizayssakko

Hayssanka tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko daro macanayti shiiqidinne issi kipiliza gaathtin haasayetishe dizayssa hayssi taas kiihidi qoncisidi bessiza misileko

Hayssan tani beyashe dizay aaze gizayssa gidikko asati gammu asati shiiqidinne durishenne dansishe dizayssa hayssa misilezi taas zaaridi keehidi qoncisidi bessishe deesko.

hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko gaammon diza bayra bayra asati ba kushe bolla irxa maataza oykkidinne izeti eqqidi madadara dizayssa qolcise usega

hayssan tani xeellizayssi asati shiiqidinne gal7ida woykko caalida issi kaamey dizaari matan shiiqi izati eqqidayssanne issi addatoy qanxetidi biettizayssa beyays

Hayssanka tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko caallida asati issisora shiiqidinne issi keeththe karen shiiqi diizeti alanga malawanne guufe oykkidi dizayssa xeellashee.

Hayssan tani xeellizayssi mitha garsine seeb zachidiren gizayssi woykko gashe nayta akamoos gashe nayta naagoos gizayssa xaafeti doottidayssi deiza may7o ma.

hayssanka tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko issi oge lanqen daro asati shiiqidinne ha beyishenne miicishe dizayssasi taas keeshedi qoncisidi bessides

Hayssan tani xeellizayssi hayssa bilxxiginna dooranaas giidi kessetida bootha mayoza mayida asi shiiqidinne hayssa issi bessazan izati uttidi dizaysssa hessi tas keehidi qonccidi beetes

hayssan tani xeella sheddizay aazeeyggizayssa gidikko issi dubbusha keeththazan woykko duulata keeththazan asati shiiqidinne maarara uttidi bes hasayettiza yo7oza si shedizayssakko

Hayssanka tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko gammo asati shiiqidinne issi bessan eqqidie dishin issi aawuzi haasayishe dizayssa qoncisees.

hayssanka taas xeellettizay aaze giikko asati duulatape gibbezan woykko kifilezan gelidinne muleytikka lo'iza issi medho may'o may'idi uttidayssa xeellays

Hayssan tani xeellizayssi aaze eggizayssa gidikko gammo asati shiiqidinne gammo dunguza may'idaytinne qase kallota be sinthen essidayti shiiqidi maata oyqqi utti.

hayssan tani beyashe dizay aazay gizayssa gidikko issi duulata denban daro asati shiiqidinne uttidi haa simiti dizayssa tani xeellashe dizayssakko gossokko

hayssanka tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko issi attuma naadayssi so7o shurabe may7dinne ha simmidi uttidi be kushe xaraphe bolla wothidayssaku

Hayssan wora do'a daara dawus ha wora do'ayakka urdale geetettawus urdaleti heedzdzatikka shiiqidinne be hayththe pedhesho ha bessidi eqqidi izeti dizayssa tani xeellashe daysko

Hayssan tani xeellizayssi gashe nayti keehi pe lo7izayte gaden uttizaytikka eqqilizayte issi medho kumetha may7o may7dinne shiiqi dizeti dizayssa xeelladis

Hayssan tani xeellizayssi aaziye gizayssa gidikko oge bolla darui timatimetanne dumma dumma shunkurteta histidi shiishshidi utti bayssishe diza asata beyays.

hayssanka tani xeellizayssi abbazakko abbazappe gede baggara booththanne keehi lo7iza qoodhe adussa kafoti eqqidi dizayssa issi taas qoncisidi bessida

Hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko asati issi gita mitha shola lanqera daro asati gede simmidi aadhdhizi bishe dizayssa issitas keehidi qoncisidi bessi deesko

Hayssan tani xeellishin issi macana daara ba huphe bolla booththa qoofe wothadanne uttada ha xeellash iza dizayssa qoncisidi keehippe bessees.

Hayssantani xeellizayssi aaze egizayssa gidikko eqqidi eqqidi diza shuchchatakko eqqidi eqqidi diza shuchchatikka keehippe lo'izayssanne keehippe malalisizayssa gididayssa xeella shiday.

hayssanka tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko hayssane madabaratho gizayssa danccidi dancidi diza asati shiiqidinne dizayssa hayssi taas qonccisidi bessees

Hayssanka tani xeellizayssi aaze giikko sabahilinna turu zime woykko issi issi miishata hamuttidi xeelliza asati shiiqidinne issi zilalo iza bessan eqqidi dizayssa xeellays.

hayssan tani xeellizay aaze gizayssa gidikko dumma dumma geexa geexeti diza bessanii issi macasiya gulbatada woossashe dizayssa hayssa misilezi keehidi taas qoncisidesko.

Hayssan tani xeellishin galal'o medhooye qalamen tiyetida keeththey dees hayssa keeththeza lanqen heedzdzu asati eqqidi beettosonna.

hayssan tani xeellashe dizay iziaaza qommo lo7iza meishey dees hayssi ahaza gaada tani sunthu immana gin taas eretonta aggides keehippeka lo7iza miishekko izi

hayssanka tani xeelizay aazay gizayssa gidekko metta giidi xaafeti dizayssanne daro feesebuk meesejenne hayssa dumma dumma miisha aplikeshin dizayssa xeellashe dees

Hayssan tani xeellashe dizayssi zimena naa teena gizayssi xaafetidi uttin nam7u asati haaranne gede geeranne ha isti xeeletishe dizayssa xeellashe days.

Hayssan tani xeellashe dizayssi hayssa daro gaazeta bolla xaafeti uttida xuufetakko aaza gisheka astagagalonta timirteti issi maaranne waanidi oosettandetto gizays

Hayssan tani xeella shedizayssi ooratha lissan egizayssi xaafettiduttin issi addadayssiee adama qorqorofafirka gizayssa lanqene eqqidi dizayssa xeella shidays

Hayssan tani xeellizayssi ha7ikka gaazeta bolla xaafettidi uttida heedzdzu asatakko heedzdzu asata garsen daro xaafettida xuufe dishin taas xuufezi nababetinnes dandayettibeynna.

hayssan tani xeellizayssi aazay gizayssa gidikko dumma dumma irfertereti xaafettidinne hayssaza bolla dizayssa hayssi misilezi ta zaaridi qoncisi deesko

hayssanka tani xeellizayssi aazye gizayssa gidikko isike hedzdzu sha hedzdzu xeetu shi bera xoonandeta gizayssi xaafetti didin issi nay miicidi adda giidi xeelli shide.

hayssan tani xeellizayssi tiwiter fesebuk instagram linkedin watsaf pintiriyas gizayssi xaafeti dessafe daroykka dizayssa tani xeella shiday

hayssanka tani be7izay aaze giikko koronte shubokko koronte shubo woykko koronte gaanezakko hayssa gaanezappe dumma dummaso korontezi laalettidi bizayssa erayskko.

Hayssanka tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko keehippe lo7iza katamakko ha katamaza lanqime koronte qasheti didin keehippe poo7ishe lo7ishe dizayssa xeellashede.

tani xeellashe dizay aazaye giikko daro qommo koronte shubotaranne dumma dumma koshshiza koshshonta meishati shiiqidinne issi bessan wodhidi dizayssa taas hayssi qoncisidi bessee

Hayssan aazi xeellashe dazi naagizayssa gidikko hayssa izi aasa qommoy heedzdzu oy mayzeneza bessidi eqqidayssa tani hayssa misilesa bolla xeellashe days goossokko.

hayssanka tani xeellizayssi paasika asho keeththa gizayssi xaafettidi gita booray iza bolla sa7aalettidi dizayssanne iza lanqera ogey pude aaththidi efizayssa hayssi taas qoncisidi bessides

hayssan tani xeellizayssi aaze giikko issi keeththa giddon hugezikka keehi pe lo7izayssa xaraphezikka uttana oydezikka keehi pe lo7ishe dizayssa tani xeellashe days

hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko zexaat kappena istoorante dizayssa karen nam7u attuma asati eqqidi omarsa dhumazara miicishe dizayssa be7ashe daysiko

hayssan tani be'izayssi aaze gizayssa gidikko issi keeththa giddon zo'o medhon ooththettida oydeynne booththae miish iza bolla wodhdhidi xaraphe gita gita xaraphezi beettishe dizays

hayssa tani xeellashe dizay aazay giikko niyaala insurante gizayssi xaafettidi uttidayssa niyaala kacetho gizayssi iza bolla diza arma xeellashe daysko tanii

hayssanka tani xeellizayssi ke wogagen yiqebelo be wogagen yimen zero gizayssi xaafetidi dizayssa macasiya be ashenne miicashe dizaaro xeellashe days

Hayssan tani xeellishin issi zo'o woykko booththoa macasadara bo hupheza goshathu histada pixa yeddadanne izi aasa qommo xam'ada bessashe dizayssa bessee

hayssan tani xeellizayssi aazaye gizayssa gidikko ba7aalesi gibite bedereseyne akkahedu gizayssi xaafettidi hayssan dizayssa taas hayssa misilesi keehidi qoncisi disko

Hayssanikka tassi beettizay aazee gizayssa iza gidikko nam'ushanne tammanne hospun maarotetaa laytaan irqiqe bejete gizayssi xaafettidi dizayssa hayssa misileze qoncisidi bessees.

Hassanka tani xeellizayssi hayssa itophiyanni gidi banke woykko tophiya zal'e banke geetettizayssazi be milikite zaara warcan gidi uttidayssa xeellashe days.

Hayssan taas beettizayssi aaze gizayssa gidikko daro asati shiiqidinne komputere kifileza giddon komputereza xanna ishe diziti dizayssa keehidi qoncisidi bessees.

Hayssanka tani xeellashe dizayssiee tama danoppe asata ashsishe asatakko ha7i izi aaza qommoy wodhdhidi xuugetishe dishin iza ashshanas yiidizeti dizayssa xeellashe daysko.

Hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko zo'o medho oykkida kaamezakko ha zo'o medho oykkida kaamezi issi madadara ha simmidi eqqidi dizayssa hayssa misilezi taas qoncisides

hayssan tani xeellashin keehippe gita gidida federale keeththe korporeshine gizayssi xaafetidi diza lo'iza keeththe xeellashe days.

hayssanka tani beyizayssi asati issi duulata keeththan shiiqidi uttidinne duulataza woykko qofaza tobeza siyishe dizayssa hayssan tane be ashe days

hayssabessazanka keehippe gitanne wolqama gidida lo7iza lo7iza keetheti keexetiti deettes izata karen qasseka ma7ay mithati xililo miishati beetosoona

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko keehippe lo7iza keeththeyo bessizayssakko keehippe lo7iza keeththe lanqera koronte shu boy keehi ordey aadhdhidayssa xeelladis

Hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko asati shiiqidi issi bessan issi attuma nazaso sinthan shiiqidi iza izeti haasaysishe dizayssa be7ashe.

hayssan tani xeellizayssi aaza e gizayssa gidikko issi addey booththa sheemize ma7idinne ha simmidi xeellishenne haasayishe dizayssa hayssan qoncesidi bessees

hayssanka tani xeellizayssi issi gibben woykko issi keeththe geddon addarashezi keehippe lo7izayssa hayssan qoncisi bessees

Hayssantani xeellashe dizay aaza gizayssa gidikko namu asatakku nam7u asatikka bollara booththa may7o may7idinne dizaytakku issi nozi keehidikka aduqi ekkees

hayssankka tani xeellizayssi asati heedzdzu asati beettosonna ha heedzdzu asatikka cimmida asatakko issinozasikka qanthazi keehi borcetidi ekkidayssakko

hayssanka tani xeellashe dizay aazay gizayssa gidikko tophiyay wode temsalete ageere gizayssi xaafeti didin asati guye baggara durishenne guppishe dizayssa hayssitaas qoncisi dees

hayssanka tani xeellizayssi eeissi istademey ooththettidinne giigidayssa be ashi days ha istademeza garsan duge kowasi ka7ettizayssi erettees

hayssa bessazan tani xeellizayssi katamatho keeththey keexettidi dizayssakko ha katamatho keeththezappe guye baggara tani xeellishin shaaratinne dumma dumma miishati beettishe doosona

hayssan taas beettizayssi aazaye gizayssa gidikko gita gitanne keehi lo7iza keeththekko hayssa keeththaza lanqera issi mitiyakka taas beettashe dayusko issanka

Hayssanka tani xeellizayssi keehippe lo,iza katamatho keeththezakku ha katamatho keeththezan garse girawunde bolla daro asati shiiqidi uttidi dizayssa xeellashe daysikko.

Hayssankka tani xeellizayssi aaze gizyssa gidikko be huuphesoora diza pooto bolla issi addey eeyatho pootoza xeellishe miiccishe dizayssa hayssi misilezi taas qonccisees.

hayssanka tani xeellizayssi aaziye gizayssa gidikko gita gita keeththeti dizayssakko ha keeththaza lanqera asati duge puddekka hamutishe izeti dizayssa hayssi qoncisees

Hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko asati naa gashe naa7i dimmidi dinbidi yiidi uttidayssa tani xeellishin ayssi hakime keeththa gidonta aggenna hayssan eqqidayssa xeellashei

Hayssan aazi xeellashe dazinaa giikko daro asati shiiqidinne issi bessane issi aaway aaway haasayishe dishin iza hokkidi siyizayssa qoncies

hayssanka tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko asati shiiqidinne issi bessan issi naya alga bolla saketa shidiin izo xeellana yiidizeti dizayssa keehidi qoncisidi bessees

haysan tani xeellishin daro asati izi aazi bes saaka7etin hone tekenawone gizayssa mala ba kushe bolla denttidinne miiccishe ufa7ettishe dizayssa xeelashe days.

tani xeellashe dizayssi issi keehippe bootti ekkiza aaway pude baggara duge simmi eqqin issi aaway qas iza sinthen bi kushe bolla yeddidi eqqidayssa xeellashe dees

hayssan tani xeellashe dizay aazay gizayssa gidikko issi mithay garsen daro asati shiiqidinne eqqidayssanne issineya qas be marka waraqata bessashe dizayssa bessees

ha bessazan issi addedayssie uttidinne suuthu asas immishe dizayssanne haaththe bekki7o bolla izi wothi oykkidayssa hayssi qoncisidi bessees

hayssan tani xeellizay aaze gizayssa gidikko athati keeke ehidinne nam'u adde asaynne nam7u maca asay bathishe dizayssa hayssi misilezi qoncisidi bessees

hayssan tani xeellizayssi aazee gizayssa gidikko issi aawa dayssi be bollara may7da booththa may7oza may7dinne zo7o miisha be kushen oyqqidi ha simmidi eqqidi dizayssa

hayssanka tani xeellizayssi issi aawa dayssas achchayssakkin asati achchaza doydinne iza giddon qaphetaka geltishe dizayssa hayssa misileza bollafe xeella dees

Hayssan tani xeellizayssa mala gidikko issi addedayssi dunguza sharbe be qoodhe bollara woththidinne ha simmidi miicana tugidi eqqidayssa xeellashi days.

Hayssanka tani xeellizayssi aazi yegizayssa gidikko asati oge kumidinne ha simmidi yishe dizayssanne iza taas guye baggara kamey7e eqqi dizayssa taas qoncisideso

Hayssan tani xeellashe dizay aaza e gizayssa gidikko tamare naytatho giza nayti shiiqidinne oge bollan izeti eqqidi dizayssa hayssa misilezi taas keehidi qoncisidi bessidees

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko keehippe xilili ekkida maatatara diza bessanne katamakko hayssi katamazi ta xeellishi keehippe lo7iza katamakko

Ha bessanka tani xeella shedizayssi ogera mule asay haanne pudenne duge hamuti shedizayssanne qasseka kaametikka oge lanqen beettizayssa be ashe days.

Hayssantani xeellizayssi issi macasiya daara issi puute tokkadanne iza garsen mai biittaza gaththashe dizayssa hayssantani xeelladis.

Hayssan tani xeelisayssi aaze gizayssa gidikko bodditti katama giddon astadaderey gita hiddase dgidetay deet gizay xaafettizi dees.

hayssan tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikkoe issi mithaa dolizatho gaada oge bolla dishin nam7u macanayti izo denthanas hokkidi dizayssa xeelladis

huy asirasosteleeta hayssan tani xeellizayssi aazey gizayssa gidikko belaynasho hu7e keeththe gizayssi xaafeti didizayssa hayssan qoncisees

Hayssankka aazi xeellashe dazina giikko issi keeththe beyashe days. ha keeththeza karen pude baggara dumma dumma may'oti miicetidinne ashangulute bolla dizayssa xeelladis.

Hayssanka tani xeellizayssi aazay gizayssa gidikko asati shiiqidinne issi bessane eqqidi dizayssanne qasseka kootetaka may'idi dizayssa hayssi qoncisees.

Hayssanka tani xeellizayssi oge duge baggara dishin ogezappe pude baggara keethteti keexetti dizayssanne iza lanqera pixize asati dizayssa xeellashe dayssiko.

Hayssan tani xeellishin ashangulite ta bolla gashe naytikka mayidayssanne gita macasiyakka may'ada dizayssa ashangulitekko adda ase deenna inte ayi ase giidi dagammana hayssa xeellashe days.

aazi xeellashe woykko be7ashe dazina gizayssa gidikko issi oge lanqera ha simmidi daro asati yishe dizayssanne ha asati qas asatappe issi nozi sirke haasayishe dizayssa beyays

hayssanka tani xeellizayssi abbay giddibezakko abbazi ayssara lakka gaddabettidi tuge aadhdhonta mala dizayssa hayssi keeshippe qoncisishe deesko

hayssan aazey tani xeellizayssi gizayssa gidikko daro asadi shiiqidinne issi timirte keeththa masatizason eqqidayssa hayssa misilesa bolla keehada akeeka disko

hayssan tani xeellizayssi aazee gizayssa gidikko issi karetha qace qachida aayekko aayyakka eqqada aazanashe dizaaronne yeekkashe dizaaro tane xeellashe daysiko

Hayssan tani xeellizayssi ahaze gizayssa gidikko izi higgee oothancha dayssi ba duuna bolla mayke woththidi haasayishe dizayssakko tani beyize..

Hayssanka tani xeellashe dizayssi tophiya bayndira dizayssa lanqera issi zo7o adde kushe xiskirto oykkidi xaafishe dizayssa hayssi taas qoncisidi bissishe dees.

hayssankka tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko daro asati shiiqidinne maatatikka oogezan goza gozetti dizayssa lanqen ha simmidi eqqidi dizayssa xeellashe daysikko

Hayssan aazi xeellazina gizayssa gidikko issi macasaya7e dhiskezaatho gaada dizayssanne izi aypeza bolla manaxirey dizayssa hayssi taas misilezi qoncisidi bessides

Hayssa daro asati amsoori issi addey be duunaso hayssa masq soori hayssa kooshe dhoqusiza gere shiishshidinne wothidayssa xeellashe days

Hayssanka tani xeellizayssi issi higge keeththeko higge keeththezan diza biirozakko hayssa biirozan asi beettenna hayzi biirozi beettishe dizayssa tane xeellashe days.

Hayssan tani xeellizayssi aazee gizayssa gidikko asay ukkule gidana mala oonikka gashey oonikka gitay deenna giidie kilo bolla woththiza mala kilo milikitey dizayssakko.

Hayssan tani xeellishe dizayssi xaqilay aqabi higge gizayssi xaafetidinne dizayssa hayssa misileti taas keehidi qoncisidi bessishe dees.

Hayssan tani xeellashe dizay aazey gizayssa gidikkoe asati shiiqidi sintha baggara uttidayssanne guye baggara eqqidi dizayssa gididi hayssan dizayssa tani xeellashe days.

hayssan aazi beyazi naagizayssa gidikko daro asati shiiqidinne daannati hayssa higge keeththan ooththiza asati shiiqidinne be kushe bolla denthidi caaqishe dizayssa xeellays

Hayssanka tani xeella she dizayssi keehippe gita gidida sino giza kaamizakko siino giza kaamizi guyenne sintha maaran issisora ha simmidi yishe dizayssa xeellays

Hayssan tani xeellashe dizay aaze e gizayssa gidikko oge bolla ooththiza asatakko oge bollafe buuratanne dumma dumma miishata denthishe diza asati hayssantas beettoson.

Tani xeellashe dizayssi asati buuraza shiishidinne oge bolla xuugishe dizayssakko ha buuraza xuugishe dizayssaappe pude baggara qas issika medaara beettashe dawusko

hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko daro asati shiiqidi oge bollafe dumma dumma qoshashatanne pitota pittishe dizayssa tani hayssan akeekada xeellashe days

Hayssanka tani beyizayssi issi gita kaamey bes zokko zaaridi eqqidi aggin daro asati ba eqasa iza bolla caanishe dizayssa hayssan tani keehhata xeellashe dayssi

hayssanka tani xeellashe dizayssi keehippe qoodan dariza asati oge bolla kezidinne sooza woykko ogeza pittishe izeti dizayssa hayssi misilezi taas keehidi qoncisides.

Hayssan asati shiiqidinne oge bollappe pitotanne dumma dumma miishata denthishe dizayssa hayssan keehada tani xeeladiss

hayssan aazibe azina gizayssa gidikko oge bolla shiiqidinne daro asatinne kaameti dizayssa hayssan tani keehippe xeellashe days guussukko

hayssan tani xeellizayssi keehippe gita gidida wora yiidinne hayssa maashinesi horphidi maxi qancetidi wursizayssa hayssa misilesi taas keehidi bessishe dees

Hayssanka tani xeellezay aaze gizayssa gidikko asati oge bollafe dumma dumma pitota oyqo dumma dumma buurata shiishidie fitishi disayssa xeella shi days.

hayssan tani xeellashe dizay aazay dizayssa gidikko oge bollafe dumma dumma buurata asati shiiqidi pittishe dizayssa hayssi misilezi taas qoncisides

hayssanka tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko oge pixidinne giigissishe diza asatakko ogeza pixishenne giigissishe diza asati ha simmidi pixishe dizayssa hayssi misilezi bessees.

hayssan issi kaami gede simmidi bishin asati oge lanqen diza maatatanne dumma dumma anqashata akafatan ehidi goydi goydi densishin beyays

hayssantay be iza aaze gizayssa gidikko dumma dumma buurata asati pittidinne issi bessan shiishshishe dizayssa tani keehada xeellashe days guussikko

Hayssanka tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko asati daro buuratanne dumma dumma miisheta denthishe oge bollappe kessishe dizayssa hayssa misilesi keehidi taas qoncis.

hayssan tani xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko hayssie dawoykko hayssaee ha7i wode digital aydi kardezi tophiya mule asatas giddeeta gidandesse gizayssi xaafettite

Hayssan tani beyizayssi nashonal aydisi mizgeba hidattezi hayssa mata gizeppe jammaridinne tophi handiza asatas gideta gidonta aggena gizayssi xaafettidi dees.

Hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko bankka isaabeta payda digitale metawu qara olaynne giddonni gathethoy danda7ettes gizayssi xaafettidi deesko.

hayssa tani xeellizayssi aazey gizayssa gidikko apideti gizayssi xaafeti didin ba fayda onlaynen denbeynocha gigiloti gizayssi xaafetti didi

hayssanka tani xeellizayssa gizayssa gidikko paydaza tele birara taqametethi woykko go7etethi eretes gizayssa hayssan xaafidi wothidayssa xeellashe dayssee

hayssanka tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko asati behari metawuqa payda karde agilgilote gizayssa karen daro asati shiiqidi ee salpetidi dizayssa xeellashe dayisko

hayssan tani xeelliza mala gidikko keehi adussanne wolqama gidida asi issi tukkey uyettiza keeththay karin eqqidi dizayssa hayssi misilezi qoncisidi bessees

hayssanka tani xeellizayssi issi aayo daara komputereza giddon hara asa pooto bessashe dizayssanne ha izi taas beettishe dizayssa xeellashi days

Hayssanka aazi gize gizayssa gidikko paydayneesikko gizayssi xaafettidi amarethora dizayssanne he payda melekitezi qas garsera dizayssa hayssi keehippe qoncisidi bessides.

hayssanka tani xeellizayssi bollaninne garsen asati shiiqidinne daro asati dizayssa qoncisiza misilekko hayssa misilezikka keehikkelu7ees

Hayssan tani xeellizayssi aazey gizayssa gidikko issi karetha addekko hayssa karetha addeza guyera kaametinne qas badalati dolishe dizayssi keehidi beettishe dees

Hayssan tani xeellizayssi aazay gizayssa gidikko hayssan saleda mala bolla daro xuufe xaafeti didin daro asati shiiqidinne nababishinne xeellishe dizayssa be ashe day.

hayssan tani beyizayssi mircazas giidi asati bilxiginna dooranas giidi gisteza carfeza diza shurabeza maydi izeti guppishe dizayssa hayisan tas qoncisidi bessees

Tani xeellashe dizay aazay gizayssa gidikko daro asati uttidi deettes ba sinthan qas izati haaththa haaththa woththidinne uttidi dizayssa hayssa misilezi taas qoncisidesko

hayssaza bolla tani xeellizayssi keehi pelo7iza keeththesi pude baggara keexeti didin maatasi qasse duge baggara lo7iza ogera toketidi dolishe dizayssa hayssi misilesi taas qoncisidi bessides

hayssan tani xeellizayssi issi macasiyokko hanna macasiyaka bituxu ginna dooriza shurabe milekiteza mayadanne ha simmada xeellashe eqqashe dizaaro tani xeellashe days

Hayssa bessan tani xeellizayssi aaze giikko asati issi bessan shiiqidi uttidinne ha zaaridi xeellishe dizayssa hayssa misilezi taas keehidi akeekisi bessideskko

Hayssanka aaza tani be ashe dizayssi giikko issi addedayssi izi aaza qommo izeta bessishin harati shiiqidi xeellishe dizayssa beashe dayss. izetikka

Hayssan taas xeelettishe woykko beettishe dizay aazaye giikko issi ayfeso uaduqi ekkida adde naakko ha adde nazikka iskibirtora xaafishe haasayees

hayssanka tani xeelliza mala gidikko daro asati shiiqidi uttidinne komputerezan7ee timirteza ekkishe woykko pattanettishe woykko nababishe izeti dizayssa taas qoncisi deebessee

hayssan tani xeellizay aaza gizayssa gidikko nam7u macanayti izi aaza qommu aydi karde oykkin didin issi aawa dayssi qas iza yiidi xeellishe dizayssakko santasbeettiday

Hayssan tani xeellizayssi issi zo7o may7o may7da aaya guye baggara uttidi dishin issi addedayssi hokkidi he haayo ayzaqomo oychishe dizayssa taas qoncisidi bessees.

Meceeresh hayssan tani xeellizay aaze giza issa gidikko kibordekko. Hinni baggara kibordezi komputeriye kibordezi beettishin hinni baggara issi macasiya uttada diza besses.

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko asati poliseti guyera bulla mayo mayidi salpeti eqqin sinththera dizaysti salo samaye mayo maydi eqqida.

Hayssanka tani beyizayssi asati hayssa arba mince zoone zakaren shiiqidinne pooliseti salpera dizayssa hayssa misilezi keehidi taas qoncisidi bessees

hayssan tani xeellizayssi heedzdzu asatakko heedzdzu asatikka nam7ati polise gidishin issi nozi polise may7o may7onta adde gididayssa xeellashe daysiko tanii

Hayssanka tani xeellizayssi poolisetakko daro pooliseti issifetethan shiiqi uttidi duulata tobe tobetishe iseti dizayssa ayssi keeshidi qoncisees.

Issi polise aawa dayssi ba duuna doydinne haasayishenne be qofa aaththi sheddizayssa hayssa misilesi taaske hidi qoncisidi hayssan bessides guussakko.

hayssan tani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko issi keeththa garsan daro asati shiiqidinne uttidaykka eqqidaykka izgidizeti xeellishe dizayssa be ashe dayssee

hayssa tani xeellizayssi aazay gizayssa gidikko janxila masatizayssa booththa tookkidi ta xeellishine hayti ortotokiseta gido aggettenna be taabotoza tookkidi bishe dizay

Hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko poolisetakko poolisetikka ha simisidi xeellishe dizayssanne issi kifile garsen uttidayssa tani xeellashe days.

Haysssan tai xeelishin ee aayiranne aawara gidid nam7u cimati deetes ha nam7u cimatikka issay issaara duuunasoo shiiqidi haasayettishe dizzyssa xeelashe dayskko.

hayssanka tani xeellashe dizayssi macanaytakko macanayti shiiqidinne issi keeththey garse woykko issi mitha garse eqqidayssa tani xeellashe dayssee

hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko asati issi bessan shiiqidinne garamettishenne qofettishe izeti dizayssa hayssa misilezi taas keehidi qoncisi bessees

Hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko dotore aybede abiranne issi macasiya daara ha simmidi izati kushe bolla denthishe dizayssa xeellashe daysko.

Hayssantani xeella shedizay aaze gizayssa gidikko gammu asati paraza mule shiishshidinne paraza bolla togidi izati lo7i sheddizayssa hayssi misilezi keehidi taas qoncisidi bessi desko

Hayssanka tani xeellishin issi bessan keehippe daro asate shiiqi didin pude baggara nam7u nayti ashshaget uttida meesha be sinthen wothidayssa beyays.

hayssanka tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi miiththa garssene daro asati shiiqidi dizayssanne ha asatappe issi issinoti miicishe dizayssa tani xeellashe days

Hayssantani xeella shedizaysi aazey giikko issi maata keeththe karen heedzdzu attuma asati karekezidi uttidayssa hessantas bessi shedeskko misilizi qassekae

Hayssanka tani xeellishin daro asati issi kipil gaatha gelidinne eqqidayssa xeellays ha asatikka salo medho mayo mayda asata gididayssa beyays.

hayssanka tani aaze xeellazi naagizayssa gidikko asati hayssan lo7iza may7o may7o macanayti may7idinne issi bessan shiiqidi uttidayssa beyays

Hayssanka tani xeellizayssi aaze giikko he wode gaacco baabba woredan wodda danuzan asati mule hayqqi wuridayssazan asati asaza ahaza xeellana oykko koyshe dizayssakko.

Hayssanka tani xeellizayssi aazey giikko issi bessan asati shiiqidi uttidinne kath mishi dizayssanne ushshataka be sinthen woththidayssa hayssi qoncisiza misileekko.

hayssanka tani xeellizay aaze gizayssa gidikko asati shiiqidinne haaththay duge simmoy pashshantidi qoletishin iza xeellidi uyishi deettes

Hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko daro gammo asati be irxa matakka oykkidaytara hizgidi shiiqidi izati issi bessan dutqidayssa xeellashe days.

Hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko asati tophiya bandira oykqidinne hayssa xiginna doorite gizayssan muleyti kezidi hamutishe dizayssakko.

hayssanka tani xeella sheddizayssi aaza giikko issi addey garsera izi aaza qommo ooththi sheddishin oy lo7o ooso saaminta intes gido gizayssi xaafettidi uttidayssa be ashe days

hayssan tani xeellishe dizayssi kuwaase kaassanthatakko kuwaase kaassanthatikka tani xeellishin maca nayta masatosona izetikka keehi zilli ekkida may7o may7di de7ossona

hayssantani xeellizayssi aaziy gizayssa gidikko itiyofoste gizayssa lankin asati fiisiza be kushe bolla oyqqidinnee nam7aykka salantishe disayssa qonciseesiko

hayssanka tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko asati dumma dumma haysse ooso ginbbeynna ooththo ooththiza asati shiiqidinne eqqidayssa xeellashe days

hayssanka tani xeellizayssi issi kameza giddon asi bishe dishiny ha sintha baggara nam7u modho keehipe eelida macasati issi matara uttizayssa beyadis

hayssanka tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko ha baggara gidin heeni baggara gidin wora garse shiiqidi asati uttidi uttidi dizayssa ayssi misilezi nam7u sora bessees.

Hayssanka tani xeelliza wode taas beettizayssiee asati izi aasa qommo zo7o miishan essidinne iza lanqera gede aadhdhi aadhdhi hamutishe dizayssa hayssi taas qoncisides

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko harera caanidi asati ogera yishin guye baggara qas motoreynnay motorera yiishe dizayssa xeellashe daysko tani

hayssan tani xeellizayssi aazae gizayssa gidikko issi adussa macasi wo darokko hanno adussa macasiya zo7oe may7o mayada eqqada xeellizarokko

Hayssan tani xeellizayssi aase gizayssa gidikko issi modhdho woykko ordi ekkida added ayssi issi bessane ha simmidi xeellishshi izii dizayssa be'ays

hayssan aazi xeellashe dazi naagikko kaamey oge bolla eqqidayssanne asi iqatanne dumma dumma meishata iza bolla caanidi bishe dizayssa tani xeellashe days

Hayssan nam7u asati kare dere asati eqqidayssa beyays issi addeza zokkonka waan wey gizayssi xaafettidi woykko issi oge gizayssi xaafettidi dees izatikka koronte giigissidaytak.

Hayssanka tani beyizayssi giya giddon dumma dumma otota bashetanne kereta hessanne hessa masatizayta baysishe dizayssa beyashi days

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko kaamezi gaden dishe be duunaza yeddin iza bolla asati uttidinne koronte shuboza lo'athishe diizayssa xeelaysi

keza aazey tani beyizayssi giikko nam7u kifilizan woykko nam7u baggazani asi shiiqidinne uttidi uttidi dizayssanne qas hani baggara dizayta eqqidayssa

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko gashe nayti shiiqidi tamarishe dizayssanne ba sinthan waraqata woththidi xaafish ye dizayssa xeellashe deys

hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi keeththe giddon asati uttidinne telebizhine giddon kuwase kasanchata beyidi guppishinne ufayettishe deettes

Hayssanka tani xeellizayssi aazay gizayssa gidikko asati lanqe zuuriyaza shiiqi uttidinne kowasyka ettizayssa utti izeti xeelli shetizayssa keehadabe ashe days.

hayssan tani xeellizayssi maca asati shiiqidinne be gashe nayta idimmidiee issi bessan shiiqidizeti dizayssa hayssi taas qoncisidi bessishe deesko

Hessanka tani xeellashe dizay aazay gizays ha gitikko keehippe daro asada shi shi di issi bessan otisi dinne issi macasiya denda eqqada iza tas haasa7ashe dizayssa xeellashe deys.

tani xeellashe diza mala issi macasiya issi oge bolla be kushe bolla yeddadanne ufayettashe miicashe iza eqqidayssa hayssi qoncisees

Hayssanka tani xeellishin issi cilili ekkida lo7iza bessanee nu dere ettelo geetettiza bootawo masatizayssan asati shiiqidinne eqqidi dizayssa taas qoncisidi bessees

Hayssantani xeelizayssi issi gezetho keeththe woykko cencha derera keexettiza keeththezakko ha keeththey dan7orakka uuthati dizayssa keidi qoncisi bessees

Hayssan tani xeellizay aaze gizayssa gidikko intoto farke gizayssi iza bolla xaafettii diza issi shuchchan keexettida keeththe daaro hayssa misilesa bolla xeella shidays guussakko.

hayssan tani xeellishin issi wura garseynne keehippe lo7iza macasiyodaara baadanne wurata garsen eqqada miicashe dizaaro xeelladis

Hayssan tani xeellizayssi aazey giikko xiida mithati issisora dolishe pude keehippe ciliridiizeti dolishe dizayssa hayssi qoncisiti bessees

IssI mistes hayssi aazey beettizay gizayssa gidikko keehippe gita woray beettees ha gita worazappe ha baggara issi maashinnezi be goynaza bolla yeddidi dizayssa xeellashe day.

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko bollara keehippe qolettiza piissa be7ashe days ha piissaza giddonka asati biidi eqqidayssa tani xeellashe days.

hayssan aazi beyashe dazina gizayssa gidikko paydazas mazagabettanas asati shiiqidinne dizayssanne issi macasaya qas komputereza xam7izayssa be,ays

hayssan asati woykko tamare nayti nam7u cugane payda zammasakabettanas yiidi salpetidi eqqidayssa hayssi misilesi keehippe qoncisidi bessishe deesko

hayssan tani xeellizassi aazey gizayssa gidikko issi caala aawa dayssi ba sunthaza xaafidinne paramishe dizayssa hayssi misilesi qoncisees guussakko

Hayssan tani xeellashe dizayssi issi macasiya uttadanne komputereza giddon xeellishin hayssa paydazas giigida masaraza issi naazi ayfe bolla wothedi xeellishe dees.

Hayssanka tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko issi biiro giddon asati asata mazagabishe dizayssa tani beyays izati woy mishica kardeska gido haratas mazagabishe deettes.

hayssan aazi be azinaa gizayssa gidikko paydaza masagabettanas asati shiiqidinne hayssa bessazan shiiqi eqqidayssa tani hayssa xeella she days goossakko

Hayssan aazi xeellazi naa gizayssa gidikko asati shiiqidinne be matawuqa oyqqidi yiidi mizigeba mazagabetishe ha bessasan dizayssa tanne keehada agekkada xeelladis

Hayssanka tani xeellizayssi daro asati payda matawu qazas giidinne yidi salferakka pootoza dendishe dizayssanne masagabetishe dizayssa xeellashe daysa.

hayssanka tani xeellizayssi aaza he gizayssa gidiikko asati heedzdzu asati ha baggara beettishe doosona issi macasiyakka bees gasheshin gashe naa idimmada eqqidayssa be'ays

hayssanka tani xeellizayssi issi keeththa karenee issi waraqata oykqi oykqi ha bessishe dizaa heedzdzu attuma asate hessa misiliza bolla taas qoncidi beettosona

hayssanka tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko mitha garseni asati uttin uttidinne asata mazagabishe dizayssa hayssi misilezi taas keehidi qoncisidi bessides

hayssa tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko paydaza denthanas mashineza xompidi izeti issi nay7ayfeso woththidayssa hayssa misilizi taas keehidi qoncises guussu

hayssantani xeellashe dizay aazeygizayssa gidikko caalanne ee cimmidatho gida asati shiiqidinne pude simmidi eqqidayssanne issi addey izeta astana gadizayssa xeellashe a

hayssanka tama ayee kowaase kaasanchati kaa7ishe dishe denba lo7iza maatara lo7iza bessazanne goole be gelethida gish issay issa bolla ba'ettishe deettis

Hayssan tani xeellizayssi aaze egizayssa gidikko kowaase kaasancha tikka idi shimmidi yishenne qas wanca masatiza izi aaza qommo lam7us oykkidi zeti eqqidayssa xeellashe days.

Hayssankka taani xeellizay aaze gizayssa gidikko kuwaase kaasanchati gedera haara kuwaaseza guye woxxishe dizayssa hayssi taas misilezi keehidi qonccisidi bessides.

hayssan tani xeellizay kare dere kowaase kaassanchatakko kare dere kowaase kaasanchati kowaseza issoy issara marshetishe izeti dizayssa qoncisez ayssakko

hayssan tani xeellashe dizayssi he itphiya hae tukke isporte kile beggizayssi xaafetidi amarethora dezayssa hayssi taas keeshidi bessishe dees guussuko qasseka

Hayssanka tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko kuwase kaasanchatakko kuwase kaasanchati kuwaseza kaa7ishe dizayssanne issa issara woxetishe dizayssa tane xeella shidays gussoko.

hayssanka tani beyizayssi aaze giikko issi attuma naadayssibe dabbe bolla kushe wothidinne xililo mayo maydinne kowase kaassa miidazan eqqidayssakko tani xeellizay

Hayssa tani xeellashe dizayssi kuwaase kaasanchati kuwaaseza kaa'i xoonidinne ba kushe bolla yeddidi yeddidi ufayetishe izeti dizayssa hayssi taas qonccesidi bessees.

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko masarati duge simmidi issisora ichidi dizayssakko ha masaratikka tani xeellishin keehippe lo7iza masarata

Hayssan tani xeellizayssi dumma dumma irimootereta hi baatireta shuchchi dees iza sunthazikka enerjayzer kizayssi xaafetidi dizayssa xeellashe days.

hayssan tani be'ashe dizay aazaye gizayssa gidikko hayssa maashinezakko be duuna bookkizayssa be duunaza ista7elle bessishe izi dizayssa hayssi misilezi taas keehidi bessishe dees

hagey aybetas beettiyage gidikko issi gita miishe beettees hayssi gitazikka tani xeellishin telebeshine daanizayssie issi bessan uttidayssa tani xeellashida

Hayssanka tani beyizayssi bani wode telebeshinne hanno antena woykko haytheyka izis diza telebeshineokko hanno telebezshinio asi aggide sayie lo7o telebishinne tachethu gizayssaza go'etete.

Hayssanka tani beyizayssi aaza gizayssa gidikko asati daro miishata shiishshidinne mismaaretara isdedi issi bessan woththidayssa hayssa misilezi taas qoncisidi bessa.

hayssan aazi xeella shedazi naa giikko daro kameratakko daro kamerata sinthen issi addedayssi eqqidinne haasayishe dizayssa hayssa misilezi taas qoncisidees

Hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikkoe issi maashine giddon oge wostizi efizathon asi be ishe dizayssa keehippe qoncisisi dees.

Hayssan qasseka aaz gize gizayssa gidikko hano oy azazo milekkito woykko mesaje milekito wothidinne hayssa esiya mesezanne feta nuusu hisigoos gizayssi xaafettidi dizayssa qoncisees

hayssan tani aaze xeellizay gizayssa gidikko tophiya bandira masatizayssi des iza bollaka tophiyan gizayssi xaafettidi dizayssa tani hayssa misileza bolla xeellada be7adiskko.

Hayssanka tani xeellizay aaze giikko rookki makina qayar woykko telewawac melewawaaca gizay xaafetidi dizayssa hayssan tanne nababada intes gathashe days.

hayssanka tani xeellizay ekame masatiza issi maashine daara oosettada dizayssakko ha maashinezikka keehippe lo7izayssanne keehippe lo7izayssakko

hayssan tani xeellizayssi issi bessan gelidinnee asati kaameta xeellishi dizayssanne duge baggara issi macasi akka eqqada xeellashe dizayssatan be ashe daysiqo

hayssanka tani be ashe dizay aazey gizayssa gidikko keehippe gitanne adossa gidida gitae kaamezakko hakaameza giddon gelanas asati yiidinne giigetti eqqidayssa xeellashea

haynin tani be'ashe dizayssi caammuyakko hanno caammaya kase nam7u ba7onde heedzdzo ba7onde ekkiza woykko laa tammu bira heedzdzu tammu bira ekkizara ha7i nam'u xeeto bira gelidayssa qoncisee

hayssan tani xeellizayssi keehippe dalga gidida ogezakko ogeza bollara booththa kaameya ha simmada iza yashe dizayssa hayssi taas xeellishe days

hayssan tasi beettishe dizayssi total giza7e haththeta caaniza kaamey duge baggara dishin qasseka hara kaametikka oge kumidi yishe dizayssa xeellashe dayskko.

tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko kaame ogekko hakame oge dalgazara sinthe baggarakka kaamey adhdhin goye baggara motorynnara qas issi kaamera yishe dizayssa xeelladis

Hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko kaameti issi madadara shiiqidinne ha simmidi eqqidayssanne issi addey iza lanqen eqqidayssa xeellashi dayssa.

hayssan issi bajajo daari targa xeellashe days targazikka heedzdzo tammann laapun oddu tamman issini nam7a gizayssi xaafettidi iza bolla dezayssa hayssantane xeellada nababades

Hayssanka tani be7ashe dizayssi keehippe diccida lo7ida katama yooqo ha katamayays qas adde babayeykka dizayssanne pude qas aaththidi efiza oge dizayssa tani xeellashe daysiko.

Tani xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko issi gibbe giddon daro asati issi kipile giddon shiiqidi eqqidi izeti dizayssa hayssa misilezi taas qoncisidees

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko dumma dumma miishe issi maxaafa giddofe nababishe izeti dizayssa hayssan taas qoncisidi bessees

hayssanka tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikkodaro issi keeththe giddon diza xaraphe masatiza dumma dumma miisheta tani xeellashe dizayssa beyays

Hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko keehippe gita gidida keeththey beettishin izakarera bazaza beettawus koronte shubotikka eqqidaytikka beettishi diittes

Hayssan tani xeellishinne keehippe gitanne wolqama gidida pooqe keeththaza be ashe deys hayssi pooqe keeththazi bolla laapun gaso bidassako keehippe gitati ekkidayssako

hayssan tani xeellizayssi aazey gizayssa gidikkoee hayssa katametho keeththe istayeley issi gifile giddon poo7idinne xeeletishe taas dizayssa beyays

hayssa bessazaane aazi bessize gizayssa gidikko mastotera oosettidi keehippe lo7iza keeththi gaatha issikipileza izeti bessishedizayssa tane xeellashe daysiko

Hayssanka aazi xeellazi naagizayssa gidekko ee hayssa lo7iza katamatho keeththe pooqe geetettiza keeththezi dees ha fooqezikka boththa paalamenti yettidi lo7ishe dizays

Hayssan tani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko keehippe wolqamanne gita gidida keeththaza be ashe days izikka pooqe keeththe geetettidi xeeysetesko.

Hayssanka tani xeelezayssi keehippe gita gidida katametho keeththezakko katametho keeththezikka hayssi tani xeelleshin keehippe gitatidinne salo matididizayssa xeella shidaysko.

Tani xeellashe dizay hayssa hinxazi salo gakkideene izas wursethikka beettenna hinxa keeththe woykko pooqe keeththe xeellashe days pude tani hayzada taybizayssa gidikko nam7u tammaso gakk aggenna

hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko asati buro keeththe jammaridi keexxishe dizayssanne iza giddon aadhdhi aadhdhi asati beettishe dizayssa xeellashe dayssee

hayssanka tani xeellashe dizayssi keehippe gita gidida katamazakko katamaza giddon keexettida keeththazi salo dhayqqidi dizayssakko hayssi keeththazikka keehippe lo7izayssakko

Hayssantani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keehippe gitanne wolqama gidida keeththe xeellashe deys hayssa keeththeza dan'o baggara qas kaamiya aadhdhada bizayssa be ashe deys.

Hayssankka taani be7izay aaze gizayssa gidikko federaale timirttena silxxena balesilxxana gizayssi xaafettididuzayssa haysaan tas keehidi qonnccisidi bessees.

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko issi adde dayssi be duunaso mayke shiishshi oykkidinne duunaza shiishshiza tustidi manaxire ayfe bolla wooththidayssa be7ashe.

Hayssantani xeellizayssi aze gizayssa gidikko daro asati shiiqidinne kaappe masatiza bessan hayssa komputerey tamarizason shiiqidinne tompiterara tamarishe deettas

hayssanka tani xeellizay aaze gizayssa gidikko issi bessan daro asati shiiqidi uttidinne tamare nayti ehi ehi shanta wothin woykko borsa wothin izan patashi shidizayssa

hayssan tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko gashe nayta shiishshida issi bessan otisidi tamarsishi izeti dizayssa hayssa misilezi qoncisanas koydes

hayssanka tani xeellizayssi tamare naytakko tamare naytikka shiiqidinne ba waraqaata woththidi tamarishinne xaafishe izeti dizayssa hayssi taas qoncisidi bessidas

hayssan tani xeellizayssi aazay gizayssa gidikko daro gashe nayti issi bessan shiiqidinne issi gibbe giddon uttidayssa tani xeellashi dayssko

ayssanka aazi xeellashe dazina gizayssa gidikko braanunekka kabbada xillawunne hara hara asata hizgidi shiiqidi issi medho koote may'idi tamare nayta sinthen eqqedayssa xeellashe

Hhayssantani xeellashe dizayssi issi aawa dayssakko aawozikkae karetha aawanne ba huphe bolla karetha tho giza qoofe woththida aawa dayssako ha simmidi eqqidi dise.

hayssanka tani xeellizayssi daro asati shiiqidi dizayssanne kashetarakka hizgidi issi bolla shiiqidi sandulati diizati dizayssa santaskaype qoncisidi bessees

Hayssanka tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko issi karetha aawa dayssisi timirte keeththa karen eqqidinne hasimmidi miicanatho giidi dizayssa xeellashe.

hayssan aazay tani xeellashe dizay gizayssa gidikko keehi dalga bessay beettes duge baggarakka gita inxay pooqe keeththay beettizayssa hayssan tani xeelladis

hayssan tani xeellashe dizayssi tamare keeththin caala asati shiiqidi utti tamarishe dishin ba kushe bolla denthidi oysha oychanas issi aaway gizayssa xeellashe days

Hayssan tani xeellizayssi kare dereppe yida booththa asi tamare nayti uttidi dishin tamare nayta erisishenne tamarsishe dizayssa tani xeellashidaysko.

hayssanikka tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikkoe daro asati he ha hamutishe dizayssanne kaameykka beettizayssa katamazikka keehi lo'izayssa xeellashe dayss

hayssanka tani beyizayssi guyenne sinthe giidi kameti yishe dishine issi tirafiki kaameta issidayssanne izi guusteza woykko gaaththaza xeellana gizayssa be ashe days

Hayssankka tani xeellizayssi azze gizayssa gidikko keehhippe madadazara dida keehippe lo7iza bessay dees izi awa bessa gidin tani erikke gin keehi lo7ees.

Tani xeellashe dizay aazey gizayssa gidikko buro goy goyettidi keziza oge bolla nam7u macaynne issi adde eqqidi dizayssa hayssi taas qoncisidi bessides.

Hayssan issi aawa ordedayssi keehippe addukki eqqidayssi eqqidi izi haasayi sheddizayssanne hara asati iza lanqera dizayssa hayssa misilezi taas qoncisidesko

Hayssan aazi xeellazi naagizayssa gidikko ooratha ogera guyenne sinthe maaran kaameti ha aaphidiyi shidizayssanne guye baggara issi attuma asi eqqidayssa xeelladis.

Hayssanka tani xeellizayssi keehippe dalgi ekkida lo'iza ogekko hayssa ogezappe gede baggara tani xeellishin daro lo'iza tkeeththeti beettosonna

Hayssanka tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko issi kurcu kurcu giza ogey bolla daro as shiiqidinne ha simmidi eqqidi dizayssa hayssi misilezi tana bessides.

Hayssanka taas beettizayssi maashinezakko maashinezi bookkizayssinne qas bookketoyssa caaniza maashine hayssa misileza bolla taas nam7u aynnatey beettees.

Hayssanka tani xeellizayssi aazey gizayssa gidikko keehippe dalgi ekkida kaame xeellays kamezi oge xeellays ogeziya bollara kaamey aadhdhidi bizayssa be ashe deyssko.

hayssantani xeellashe dizay aaza gizayssa gidikko daro kaameti hayssara dizayssanne qasseka haaththe tubboy gelanas giigettidi dizayssa hayssantaas qoncisidi bessishe deysko

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko arba mincen diza mince haaththezakko mince haaththeza asati shiiqidinne xeellishe dizayssa hayssi taas qoncisidi bessi desko

hayssan tani xeellizayssi aaze e gizayssa gidikko haaththa tubboye issi bessan oosettidi din iza matane shuchchan shuchchan axaridi woykko keshidi woththidayssa

Hayssan shubon keshettidi dizaae bombay dawus shubon keshettidi diza bombaya giddon asikka deenna berka bombaze doyettontaka gordetidi dizayssa xeellashe daysiko.

Hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko maca nadaara eqqadanne bomba haaththe duuqashe dizayssa hayssi misilezi taas qoncisidi bes.

hayssanka tani xeellashe dizay aaza gizayssa gidikko issi kifile giddon uttidinne daro maashine dizayssa asati giigissishenne xam'ishe dizayssa hayissa misilesi taas qoncisidesko

issi qoodhe adussa woykko ducasora keehi adukki ekkida kaame duge simmidi ogezas eqidayssanne izappe gede baggara mithati bettizayssa beyays

Hayssan tanin xeellizayssi asati shiiqidinne bombay giddon shiiqidi bombaza doyidinne be kusheza mecetishe izati dizayssa xeellashe days.

hayssan tani xeellashe dizayssi bomba giddon daro asati yiidinne be kushe mecetishe dizayssanne asati ufayetishe dizayssa be ashe days izikka haaththezi lo7ees

hayssan tani beyizayssi aazay gizayssa gidikko haaththa tubbokko haaththa tubbozikka gade go7oy goydinne oykko olla bookkidinne izeti iza garsera aaththidayssa xeelladis

hayssanka tani xeelizayssi bomba tankerekko bomba tankerezi ooththettidayssafe pude baggara iza masatiza hara hara keexxeti keexettidi lo7izayti dizayssa xeellashe days

Hayssan tani xeellashe dizayssi issi addedayssi laybireri ooto mala ooththishe dizayssa xeellays hayssika aazey gizayssa gidikko dumma dumma medho oykkiza dhaleta bilqaxe giddon tigishe dees.

hayssan tani be ishe dizay aaze gizayssa gidikko haaththay duge simmidi poshshus gidi gogishe dizayssanne ha haaththezi keehippe xillo gididayssi hayssa misilezan taas qoncidi beettishe